Eutano akaone kuti mwana unosise kunge achiwane chokurya nguwa yekuchikora iyani. Ane nguwa yeanoti akati funde-funde ombopuwa chokudya, dai ringave bota ,dai ringave sadza ,asi anopuwe chikafu.

Vagumeyo ku chikorayo eku chikora ano ziya peyani kuti ana anode kufunda uye anodahe kutamba sake anova bikira akati funde funde ombo puwa nguva yeku mborya .

Ebsndiko rezvehutano, akatipe anhu anochengetedze hutano hwedu mumwa muzi medu mo. Tinawo ana mbuya hutano nana sekuru hutano, anowane nguwa yekumbogare ne antu pashi eyafundisa zvinosise kuyiswa kuchengetedza hutani hwawo ngewe wana.

Zvikora zvinosise kukoshesa utano hweana, kuburikidza ngekuona kuti, ana ari kuone zvekurya zvakakwana ere. Umweni kumhatso kwakhona kunonga kusitorina pheyani. Sakei ekuzvikora, eikurudzirwa kuti ngaape ana bota, mangwanani aya ega-ega.

Utano hwemwana hwakakosha maningi tinosise kuhuise pamberi nguwa dzeshe ana anopuwe chikafu agume kuchikora zviyani kwaanopuwe bota dzimweni dzenguwa anopuwe sadza ondinga mwiri yawo yoswere yakagwinya.

Abereki tinokurudzirwa kuti ngatiendese hwana kuzvikora. Amweni anoiti ii kangu kachakatsonga anoziye zvanoita ndiho mafundisiro anohuita. Ariyo akafundire basa rakona rekutaticha hona ihoho hudodori.

Tinobonga maningi ngehurumende yedu ana vofunda vechisenzese michina yavako mazuva ano yemakombiyuta. Dai achide kutoziya anotovhura voona kuti nyamashi uri kufunda chiri nechiri.

Munochengetwa mitombo munosise kunge muine makabati akanaka ngekuti imweni mitombo haidi mhepo ngekuti imweni mitombo haidi zuwa imweni mitombo aidi panopisha saka zvinovharirwa mumakabati anenge akadumaidzwa.

Muzvikora munofundira ana munosise kuhlamburuka ana ngaaziye kuti apinda muchikora anogare pashi asandorumba rumba peshe peshe ngaagare pashi otanga kuerenga.

Ezvikora anokararirwa kuti ngaanyore zita, gama rechikora chawo, ngaanyore ana anogamuchirwepo eitora eshe kubva ngepashi, ngazvinyorwe kuti eitora esekendari ega, ngazvinyorwe, mundu oziya asati apinda mukhati.

Muzvikora mwedu mune kamhatso karimwo kanozwi dura rema bhuku kanenge kakazara mabhuku, zveienderana nekuti ngeechidzidzo chiri, anosise kunge akarongwa zvakanaka zvokuti munhu unokone kuerenga asingazi kuri bata.

Kuchikora kwakanaka maningi kuendesa ana edu kuti anofunda. Nekuti afunda anozotibetsera mangwani, agumeyo anopuve mukuvo vokumbo tandara ega pasina afundisi pasina anoataticha eita rumbirirana eimhanyirana eidini ega pachavo.

Ana edu anofunda ngenzira dzakapambauka muzvikoramo ane dzimweni mukuwo dzaanombopuwa kupambaudze ndxondo dzawo ombobuda ombotambe pabanze opetukahe otamba orange kufunda

Muzvikora munofundira ana, munosise kunge muine pekugara pakanaka. Zvihlayo zvakanaka zvekuti ana haatambudzikiba pekugara nepekunyorera .

Mumweni munochengeterwe mitombo munodiwa mbepo. Oaka anoaka mhatso dzakona anosise kuise zvidhinha eisiye kandau, oise chimweni chidhina oise kandau. Achiitire mbavha dzinokone kupinda dzeipaza.

Kuzvikora kweduko anokoshese ndxondo dzemwana kuti afaniri kunge echizadzwa mazviro mundxondo make anosise kumbopuwa nguwa akati funde-funde ombobuduswe kubanze ombodzoredzanise ndxondo dziya eitambe zvimweni zvisina chekuita ngemabhuku anga echifunda.

Ngatidakarire kuendese ana edu kuchikora. Kuzvikora kwakanakire kuti ana anofunde zvakawanda zvemabhukuzvo nekutofunda kugarisane neamweni zvakanaka kubudikidza nemukuwo weanombopuwa wekumbotamba ega pasina mutatichi.

Ngatikurudzirane ana mai woye tisachengete hwana mumamuzimwo, hwana ngahuende kuchikora hwofunda. Hwagumemwo hunoiswa mwakasiyana siyana hweifunda zvinoenderana rezera rake.

Eutano anoite zvakanaka maningi, anopote eibuda kubanze einamire maphepa ndau dzeshe-dzeshe eifundisa zvakanakire maphepawo, neusingakoni kuerenga unondoone pamifodho, zvinonga zviine nemifodho.

Kuendese kuise mwana kuchikora kwakanaka maningi .Ana anokure eiziye kubata nguwa. Mangwanani ayani, akanzwa simbi yarira, unofa unohambisa kana kutorumba, eipinde muchikora make.

Zvikora zvinofundire ana zvinosisa kunge zviine pekugara mabhenji kana matebhura kuti ana asagare pashiba pashi pane zvimatenda zvakawanda anodzare bukuta rokonzerese matenda.

Ebandiko reutano anemukuwo waanohamba muzvikora anodakarira yaamho kuti ana edu ave nera mangwana rine hutano. Kanotaticha eya kufundisa ngezvehutano kuzvi chengetedza haningiripi kuti uyu ndevechitendero chipi anofundisa muntu veshe kuti apone.

Kuti woode kuemesa chikora zviyani kana kuti chibhedhlera aandoambi nekutange kuchere makomba, anounza akafundire basa rakhona rekuone nharaunda yacho, nzvimbo yacho kuti inokodzera ere, zvomira zvakatarira ngekuri zveienda zvakadaro.

Amuchina ana achaite malovha mumamuzi mwedumwo ngechirongwa chakauya chekuti ana afundire mabasa emaoko aziye mabasa emaoko otobude kubanze otozviitira aachamiriri kuwa nebasa pakambani ba.

Chanakire kufunda mazuwa anaya, ana aakutofunda eitobate, aakufunda ngenyara, kuti kuri kugadzire mifodho, ana aakutofunda eitonasire mifodho yakhona, einamira, eienda zveinda zvakadaro, zvinotozo adetsera muupenyu hwawo.

Mazuva anaya zvanaka akuchine mwana unogara mumuzi kuti ndashayiwe basa mazuva anaya ana ofundiswe mabasa emaoko dai kungava kupishira kunofunde kupishirako agume kumbatso ototenge muteni wake ototanga kupishira aripa mhatso pakwe.

Tino bonga hurumende yedu, iriku kurudzira ana ari kuchikorayo, kuti afundire mabasa enyara. Azhinji edu ari kutokona ana, anobveko kuchikora otokone kusona. Ooto zvisonera, ozvishandira, eiwane mare dzawo.

Zvikora zvinofundire ana emazera epashi ngazvinge zveyiyevedza. Ana anofarire kuona zviro zvakati bhaa dangani anga pari pekugara zvihlayo zvo ngazvisiyaniswe marudzi, zvekutambisa ngazvinge zviripo pandau pawopo pekunyorera kuti mudzidzisi eyidekutaticha eyinyora ngapange parimo muchikoramo.

Kufunda kwaayo mazuva anaya ayi kwedungamunhupi. Ana anofunde eyibetserana mumapoka mapoka, eyiise misoro pamwepo, obuda ngechiro chimwe.

Hurumende yakaona zvakakodzera kuti mwana umwe naumwe eibude muchikora ngaange aine chaanoziya, ingava mabasa emaoko akaita dani kuveza, dani kutsetsa, unotobudepo otokona, unokone kudziraramira.

Mazuvanaya kufunda akusisiri kwedungamuntu. Ana ofundiswe kuise masoro pamwepo, eipanana pfungwa dzawo zviro zveiendeka, nyika yeione kuakwa.

Aende yo kuzvikora ana edu anofundiswa zvakasiyana siyana. Zvimweni zvinosanganisira kukona kugadzira mifodho. Ana anowana mabasa ndizvo eigadzira mifodho imweni inenge yeitaura zvaiitwa makaretu.

Ana edu ariko kuzvikora ari kufundire zvakasiyana siyana. Anofundire mabasa emaoko anozoararamisa mune ramangwana Amweni ari kufundire zvekudhirowa, kugadzire mufodho.

Ana edu eanoende kofunda payana anofundiswe kushanda pamwepo eidetserana tinondoano kunyangwe eishande muzvibhedhleya payani eihloya anonga eidetserana chinoda kutambidzwa umweni eitambidza umweni.

Ana haaendi kuchikora kunofunde mabhuku egapi, anondofunde zvakawanda dzimweni dzenguwa kutofundire kumire pamberi peamweni eibhuya zvinotodetsera kuti oende mberi zviyani adhaniba kubhuye pamberi peanhu akawanda.

Ana edu arikuzvikora zviyani anofundiswe zvakawanda maningi maererano ngeupenyu hwawo, maererano ngekubatana mukati mwenyika. Zvinokonzeresa kuti antu aite chiro chimwe nyika isimuke. Zvakanaka maningi kuendesa ana edu kuchikora.

Ana edu arimo mumazvikora edu anofundiswa zvakapambauka anofundiswa zvemabhuku anofundiswa he maererano nekudzichengetedza kuitira hutano hwavo nekudzibata kuitira kuti akone kurarama nguwa yakareba nefundo yawo iyo.

Chikora chimwe nachimwe chinosise kunge chakahlamburuka. Ana anofundepo anosise kunge akahlamburukahe akadhloka zvidhloko zvakafanana zvakachena zvakanaka maningi.

Zvikora zveshe zvinokurudzirwa kuti zvinyore mazita azvona pabanze zvinge zvakaiswa chidziro chekuvhara zviri mukati zvinge zvakaiswazve he magedhi kuti ana asando buda peshe peshe paanonga adira.

Bazi rezvehutano rinenguva rainombo batana neabazi rezvikoro rezvefundo maererano ngedenda rinonga riripo nguvayakona iyoyo. Ana echikora eioambe nziyo eiemba nziyo dzinoenderana nekupedza dendaro.

Zvibhedhleya zveshe mumakanyimwo zvinokurudzirwa kuti ngazvinyorwe munthu ngaaziye kuti apo panoitwe ngezvenyi asati agumepo achiri kurodhi.

Tinobonga nekuti ana edu aguma kuchikora iyo anofundiswa zveshe. Anofundiswahe nemaererano nekufamba murodhi, kuti anosisire kuhambire dii ripi, movha dzinosisire kuhambire dii ripi.

Kuake zvikoro zvinokwira kuende mudenga zvakanakire kuti azvipedzi ndau ana anofunda pamwechete, nguwa imwechete asingapedzi mukuwo embohamba kuende kumweni uyehe chinofanire kukomberedzwa ana ofundiswa pekuhambira murodhi.

Ana edu ari muzvikora zviyana anopiwa pekuwata anonge eigarepo. Zvinodetsera maningi kuti ana anokura eiziya, usingazi kubhedha mubhedha wako unotofunda ngeamweni. Unotoona zveiyendeka.

Zvikora zvedu zvedzasi zvinodzidze kunge zvinepekunyora kumadziro nekuti ana anode kufunda eyiwona pakanyorwa kunyanya nyanya mazera madoko eyitopiwawo mukuwo ekupote eyimbofundirawo pamadziropo.

Ana edu oende kuzvikora zvedera zviyana anogariswee pandau dzakahlamburuka maningi anogara mwunenge mwakanaka mwekuti aazwi ruzha anodetsereka mwona imwomwo eirenge arimwo.

Zvikora zveshe zvingava zvedzidzo yepashi kana yepakati kana yepadera. Zvinodura redzidzo munooneke mabhuku eshe munopuvahe ngendau yekugara nezvihlayo. Zvekuti veida kumboerenga urimo unoerenga, veide kutora bhuku rako kona kuende naro kumhatso unotora.

Mazuwa anaya zvanaka maninhi kuchikorakwonana ae akutofunda eitoshandise nyara dzawo kuti kuri kutsona akuto shanda eifunda eitosona hembe dzawo dzekupfeka.

Kuendesa ana edu kuchikora kwakanaka maningi ana mai we tisachengeta ana Mudzimba zvinezvi kwanaka maningi dzidzo yakona aichafanani karetu zvane muchina yechizvino zvino.

Zvikora zvinokurudzirwe kuti zvinge zvakahlamburuka. Chikora chikaita marara ana ohambe pashi anonongera zvokonzera kuparadzirwa kwezvirwere. Chikora chinosise kukomberedzwahe kuti ana asangobuda buda paanenge adira.

Zveanoita kei anotaticha akhona ariyo kuchikora. Anoti akafundisa dzimweni dzemukuwo kunopera themu kuyani omupe maphepa mombonyora eide kuona kuti zvaakakufundisa zvakapinda ere mundxondo.

Zvakanaka maningi kuti tikurudzire ana edu kuende kuchikora. Ngatiabhadharire mare, aende kofunda. Toafundisahe kuti opetukeyo, kana kuti eyiendeyo, ngaafambire munohambirwa. Asahambire pakati perodhiba, ngaahambe dii rinotenderwa nehurumende kuhambira.

Ngatidakarire ebazi rezveutano hwedu. Anobatikira maningi kunyanya ana edu ari kuchikora. Nguwa zhinji anohambemwo mwuzvikora eyifundisa ana kudzichengeta mwiri yawo nenyama yawo kuti anorarama sei asingatapuriri amweni zvirwere.

Kuti pazwi pane chikora panosisa kunge paina adzidzisi anotaticha akona akaringana kusaizwe kuti aaa apana unofundise chakati uyehe adzidzisi neana anosise kunge akabatana eiite chiro chimwe.

Chanakire fundo yamazuwanaya hai ana otofunde eitoshandise micheni yacho azvisisri zvekuona pamufodho akutofunda eitobata eitofundire micheni yacho zvirikuadetsera kuti abate zvavanonga eifunda.

Dzimba dzokufundira, dzinosise kunge dziine zvihlayo, mathebhura, ngepekunyorera kumadziro, kuti mufundisi ootaticha, anyore pamadziro, mwana weshe unonga eiona apapo.

Zvikora zvinosisa kunge zvakakomberedzwa zvakaiswa magedhi zvakanyora kuti muntu uziye zina rechikora uye kuti chikora ichocho chinoite pakusvike padanho ripi zvimweni zvinondoemera madanho epashi hino ngazvinyorwe muntu oerenga asati apinde mukati.

Kune mhatso dzinochengeterwe mabhuku pazvikora kuti ana adetsereke. Anoda aya kurambe eyierenga arimwo. Zvinonyorwa zvakanaka mazita nekuti bhuku iri, aya mabhuku anoshanda zviiri, zvinonga zvakanyorwa, munhu otora oerenga.

Pazvikoro panosise kunge pakahlamburuka kuti ana eiswerepo asabatira matenda. Ana anobhuirwahe kufambire muganzi kufambire murodhi asafambira pasina rodhiba panochengetedze ndau.

Ndau yakahlamburuka indau ine utano. Nzvimbo ikaite mapepa peshe peshe marara peshe peshe inowanze matenda, ndimwona mwaanobve imwomwo .

Ana echikora anofundiswe kudzichengetedza mwiri yawo ngekusuka hembe, nekuti hembe waipfeka wabuda nayo kubanze inobatira matenda akawanda. Hino anokurudzirwa kuti hembe ngadzisukwe dzoanikwa dzichioma ngezuwa.

Ana edu haanenge aayo kuzvikora zvepadera anopuwe mhatso dzekuti agare nguaa zhinji anogare mumwemwo ochipuwa umwe noumwe kambhatso kake mwona imwomwo asi akagara pamdau imwe.

Mazuwa anaya mhatso dzekufundira dzaandudzika maningi, anyari mabhodi akhona aaakanaka zvoshanda nemagetsi, zvoshanda nemichini, zvanaka maningi.

Eutano voo anemukuvo vaanombogare pashi ona madhogodheyavo, eionesana zvinonga zvirikuita zvirikuitike muantu. Einyore pashi obhuirana kuti aone panoda kunatirwa ponasiriswa.

Ndau dzekufundira dzinosise kunge dzakahlamburuka, munosise kunge mwuyine matebhura ekuti ana eyide kunyora, anowone pekunyora, munosise kunge muyine zvihlayo, ana asatsikiriranaba, umwe naumwe ahlaye pandau yake.

Ana edu ayani anoone mukuvo vekufunda kusvika pafundo yepadera anofundire makahlamburuka maningi. Zvizvinji zvakona zvakuti zvinonga zveivhenekwa zveiiswa pachivhiti-vhiti akandogaremwo eifunda eshe pamwepo.

Eya anenge ariyo kuzvikora zvepadera yo, ana edu anemukuwo waanombofundiswa maringe ngekuzvichengetedza eshe aisa ngeakadzi.

Vana pavanoenda kunofunda payani kuchikora pane kamweni kamhatso anenge karipo kanozwi dura redzidzo kana kuti dura remabhuku ana anopinda imomo eitora mabhuku aanoda eierenga eitofunda.

Utano hwemuntu kunyanya ana echikora anofundiswe kudzichengetedza mwiri wawo ngekusuke hembe dzaanopfeka zvinotendedzwazve, zvinofundiswa pakuchengetedze utano hwemuntu.

Chakanakire pachibhedhleya aurash8kwi baa wapinde mukati imona unenge weyindo verenga zvipepa zvinenge zvakanyorerwa pama dhoho umu munoita nezvei umu munoitwa nezvei manamba anenge aripo pamadhoho.

Kufunda kwemazuva anawa kwatireruke maningi akusisina zviyani zvekuswera uchivhura peji peji veivhura mabhuku mazuva anawa kwane makombiyuta anhu ofunda nemuchini.

Zvimhatsozvo zvatinopinda teionekwa teiona ana chiremba zvinosisa kunge zvakahlamburuka, zvakarongedzeka pane chihlayo chinonga chakaiswa chachiremba nechihlayo chemutemda , zvinonga zveinyorwaheabhukuwo ngeanenge akarongedzwa pawo ega zvabahlamburuka.

Nzvimbo dzinogare ana echikora dzinosise kunge dzakachengetedzwa zvakanaka maningi vakakomberedzwa pave nemuntu unenga aripo eiona kuti unopinda une kodzero ere Yekupinde imwona.

Mhatso dzinogara ana edu arikuzvikora zvepadera dzinosisirwa kunge dzakahlamburika. Azhinji akona anenge aigara ari airi airi . Mukatimwo mwunenge mune pekurara umwe neumwe pake .Mune zvimatebhura nezvihlayo zvekoerenga awane pekugara.

Nzvimbo yechibhedhleya inosise kunge iri nzvimbo yakahlamburuka kuitira kuti matenda asapararira kubudikidza ngemarara ngemapepa. Inosisahe kunge yakakomberedzwa nekuti mune michina inodhura mukatimwo, ngaichengetedzwe.

Ezvikora anosisirwa kuti nganyore zvinoitwapo pazvikora pakona nganyore onamire kubanze antu atange averenga asati apinda, ngazviiswe nemi fodho kuitira ayani asingakoni kuerenga.

Muzvikora mwedumwo tinobonga maningi nekuti arikubatana neebandiko rezveutano kuchengetedze hutano hweantu . Tinoonemwo akasime maruwa akasime mitombo inodetsera utano hweantu.

Zvikora zvedu zvepadera zvakasiyana nezvekudzasiyo ngekuti mwunenge mwaindofunda cheshe , magume derayo wakuite sarudzo muntu kuti unode kufunda maererano nechiri , kuti waide kufunda zveutano woende kuutano , kuti waide kufunda zvemagarire evantu woende ikweyo.

Ana ofunda mazuwa anaya zvisinganesi baa zvingarwadzi baa zvisingatemesi soro ana ofunda ngemushina yamanje manje rinenge rakaitakunga ziTV ririmwo anotaticha eitaticha mweiona zvakati bhaa.

Ari kufunda ana eduwo, tinozvibonga maningi, zvekukona kushandise micheni ,zvekuongorora mangazi eanhu ngemvura dzinobva mumwiiri yeanhu, eishandisa michina, apedza zvimweni zvakhona zvinode kunyorwa, kuti ichi ngechaanani, ichi ngechaanani.

Kazhinji kakhona anoyinde mberi yoguma yunivesiti, anu anokone kuyerenga. Zvakadaro zvo, anondonyora zvikwangari eyikubuyira kokuyenda. Woyerenga weyishandise zvikwangwari uchitoguma panzvimbo.

Chanakira zvikora kwemazuva anaya ,zvingave zvikora zvepashi , zvingave zvikora zvepamusoro ana anoone chekuhambisa ,dzingave motika ,angave mabhazi zveshe zviriyo ana anorerukirwa pakuhamba.

Ngatibonge hurumende yedu antu amwari, zvikora zvaamwo mumakanyimwo, ana achahambi mutunhu wakareba, anorangarirahe paanenge eivaka kuisa mwekuisira mitambo, mwekutambira mitambo, mwakuguma chikora chimwe nachimwe chinenge chiine mwekutambira mabhora.

Mikana yekufunda yawanda maningi zvawanda zvikora zvepaderawo mayunivesitiwo woite ekusarudza kuti unoda pari chazvinondoita emayunivesitiwo anonyora zvinoizwepo pachikora pawo kubanzi anhu oziya asati apindemwo.

Zvikoro zvikuwani zvinosise kunge zvakahlamburuka atichatarisiri kuona matebhuraba nemabhenji takutarise kuona mwaanofunda akawanda akagara eiona pachivhiti vhiti.

Anoenda mberi nechikora anosvika kwanonga eigara ega eiata ega muzvimbatsozvo zvinonga zvakarongedzwa zvakanaka ngekuisa mabheki pekuisa hembe nepekurara mibhedha inenge iripo.

Zvikora zvedu zvepadera mazuva anaya zvanaka maningi. Unotopindemo muine zveshe. Unotangatei uri mumhatso. Kamubhedhu kanenge karipo, katebura nechihlayo chekuti woodekunyora kuite zvemabhuku, zvekuerenga chinonga chirimwo.

Ndau dzinorapirwe anhu dzinosise kunge dziri ndau dzakahlamburuka. Atitarisiri kuone marara pashi kuti teihambe nzvimbo inechibhehleya ngekuti marara wona awawo ndiwo anounza matenda.